kon nag mbokku déglukat yi bisimilaa ci waxtaanu projet 4R <music> mu ànd ak maanaam PAM di programme alimentaire mondial seen waxtaan fii ci Tamba FM

ci xarale wi Mouhamadou Moustapha Guèye fii ci waxukaay bi seen xarit El Hadj Ibrahima Seydou Dia

sunu gan si waxtaanu tay bii di Mouhadou Bachir Mbow di njiitu bànqaasu ANACIM <breath> fii ci Tambacounda

kon nag mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen sargal di leen ne bisimilaa ci Tamba FM rawatina nag fii <breath> ci sunu waxtaan bii ci wàllu maanaam projet 4R xam ngeen ko projet 4R ci biir maanaam programme alimentaire mondial <breath> kon nag di <hesitation> maanaam mbootaay <hesitation> bi nga xam ne moo toppatoo lépp li nga xam ne mooy maanaam mbay mi ak dund dund gi ci maanaam <hesitation> adduna si kon nag sant Yàlla bu baax kon nag sunu waxtaan wi ñu fàttali fii ci Tambacounda FM <hesitation> mbootaayu mbootaayu mboot mbootaayu 4R projet 4R moo leen ko jagleen <breath> projet 4R bu programme alimentaire mondial <breath> ci ndimbalug maanaam beneen mbootaay bu tudd fond vers climat <hesitation> mu ànd tamit ak ay maanaam xarala yi nga xam ne waa ñi ko indi mooy mbootaayu Jokalante keroog li déglu ngeen woon <breath> <hesitation> sunu sunu sunu émission bu njëkk ñu defoon ko Kolda mooy ubbite gi ay waa <hesitation> tay jii nag <hesitation> maanaam dañuy ñëw si émission bi <breath> aywa même su fekkee ne tamit moom Mouhamadou Bachir Mbow moom Bachir Mbow bu ANACIM <breath> am na benn waxtaan <hesitation> bu ñu def ba pare <breath> daanaka maanaam <hesitation> ci àllarba bii di ñëw lay génn <breath> kon nag <hesitation> Mouhamadou Bachir Mbow <breath> ma bàyyi la nga nuyu mbokk yi sant yàlla bu baax
waaw <hesitation> jërëjëf <hesitation> Dia maa maa ngi wax salaamaalikum mbokk yi ñuy déglu yépp ñu ngileen di nuyu kenn ku ci ne si turam ak santam di rafetlu invitation bi Dia di jaajëfal tamit <hesitation> projet 4R bi nga xam ni moo ñu may occasion ak seen partenaires bi di PAM ok
<hesitation> kon nag <hesitation> yow yaay maanaam ki nga xam ne moo fi toogal ANACIM noonu la ci mbooleem diwaan Tambacounda noonu la
waaw
waaw
donc maa fi nekkal ANACIM ANACIM di agence national de l' aviation civile et de la météorologie fii ñu nekk fii ci aéroport Tambacounda di saytu waaye may fàttali ne it <hesitation> ci département Goudiri am nañ fa benn station département Bakel tamit am nañ fa beneen station météo waaw
<hesitation> ci wàllu njàng mi kooku tamit ba léegi ci maanaam <hesitation> présentation la yéen ñii ñu mel ni yéen ay ingénieurs ngeen noonu la de ingénieur technicien si wàllu météo
<hesitation> <hesitation> am na ay techniciens mais man technicien supérieur laa
<hesitation> ci ci ci météorologie waaw waaw

<smacks lips> école bi nekkul Dakar waa benn école bu tudd EAMAC

am na beneen école tamit bu tudd AGRIMED
mi ngi Niamey
waa ñoom ñooy former ñi nga xam ne ñooy liggéey ci

kon yéen kii Niamey ngeen jàngee ñaata at
<hesitation> njëkk nañ def benn un an mooy cycle technicien météo bi mooy boobu ñuy génn nekk observateur après ñu defaat ñu delluwaat pour nekk technicien supérieur météorologie
kon ñaata at nga def fii ci Tambacounda
<hesitation> deux mille dix neuf laa waa
nga sant Yàlla bu baax

kon nag <hesitation> Mouhamadou Bachir Mbow ñun suñu laaj bu njëkk mooy maanaam nga wax ñu <hesitation> liggéey wala ak Jokalante bi nga xam ne moo nekk diggante ak seen <hesitation> ANACIM ak projet 4R

di projet boo ni projet bu am solo la nekk en partenariat avec le PAM PAM si boppam am benn financement boo xam ne si fond vers climat la ko la ko la ko amee ñun ñuy liggéey ak moom en tant que partenaire technique <hesitation> donc ñu leen di dimbali vraiment ci ci mise en route bi nga xam ni

parce que objectif bi surtout c' est pour <hesitation> mën a dimbali

pour mu mën a renforcer résilience résilience mooy mooy mooy nu muy nu muy fexee ba xeex ba mën a lutter résister ak li nga xam ne ñun ñépp xam nañu ko muy le changement climatique bi nga xam ni kenn waxatu ko kenn naataabe kenn naataablee tu ko donc pour mën a dimbali exploitant yu ndaw YI ci seen i ci seen agriculture ak ci ci ci ñu a lutter surtout ci insécurité alimentaire bi
<hesitation> <hesitation> <breath> kon nag su ko defee tay jii <breath> <hesitation> maanaam <hesitation> lan mooy taxawaayu ANACIM ci biir maanaam projet 4R bu bu bu PAM bi taxawaayam

mooy <hesitation> diffusion de l' information et fexe ay def ay formations dem ay ay émissions comme ni ñu koy defee nii donc pour xamal population bi exactement li nga xam ne moo am ak ak ak yi nga xam ne moom la ñu mën a teg ñoom à leur disposition les exloitants pour ñu mën a yokk li nga xam ne mooy seen résilience
<hesitation> <hesitation> <smacks lips> waaw su ko defee nag <hesitation> lan mooy njëriñu maanaam <hesitation> xibaar yi am xibaar yi xibaar yi xibaar yu jaww ji donc prévision climat bi <breath> ci biir li nga xam ne mooy <hesitation> jëfinu liggéeyu ñi nga xam ne ñooy bay baykat yi
<hesitation> <hesitation> waaw <hesitation> kii bi moom tubaarkàlla

muy lu am solo dans le temps kenn mënatu ko def léegi donc information climatique agroclimatique lu mënut a ñàkk la daanaaka sax léegi kii la ñu koy woowee intrant
<hesitation> <hesitation> waaw
intrant léegi la information climatique

voilà
comme machine bi ni mu mel
ci la bokk
donc nformation météo noonu la mel léegi donc il faut nga am information météorologie def say say activités agricoles te loolu wax dëgg Yàlla ni à à travers sensibilisation ak liggéey bi nga xam ni moom la ANACIM comme genre projet 4R bi baykat bi dem nañ ba léegi ñoo ngi ciy rendre compte wax dëgg Yàlla ñoom ñépp ils y ñoo ngi conscients ci loolu te te wax dëgg Yàlla
waaw waaw
ci stade bu nekk début nawet
waaw
information mét climatique bi ci digg nawet bi si boppam information bi ni muy ñëwee ak njëriñ ngi mi fi am ak ci fin nawet bi information bi ni muy ñëwee ak njëriñ li mu mën a amal exploitant bi
<hesitation> <hesitation> kon nag

kon nga <hesitation> Mouhamed Bachir Mbow nee nañu maanaam ci <hesitation> ci nawet bi muy tàmbali am na ay <hesitation> ay ay baykat yoo xam ne dañuy ji ay wa benn yoon ñaari yoon <hesitation> mun na am sax xëy na ñetti yoon <hesitation> loolu nag li ko andi mooy maanaam manque manque man xam taw yi taw taw bi ay wa bi muy nawet bi bi muy tàmbali
waaw parce que ba léegi am na ay suñu mbokku baykat yoo xam ni bu tawee rekk dañuy yaakaar ne ayca nawet bi tàmbale na

aajewul ni

waa loolu nag mooy faral di indi genre cas yu mel nii maa ngi fàttaliku daaw am na ñu jiwoon ba ñetti yoon am na ñu jiwoon ba ñetti yoon donc loolu lépp nga ji loo xam ni peut être <hesitation> ñooñu ba léegi dañoo dañoo dañoo dañoo jàppagul information parce que am na foo xam ne bu ñu fa tollee ci ci ci ci prévisions yi ñuy am ñun ak lëkkaloo bi ñuy am ñun ak service agriculture dinañ leen wax exactement ndax war nañu mën a commencer ji wala déet ndax du caagin ne egg nañu mois de juin taw na loolu kenn defatu ko loolu nag mooy waral

aywa kon nga ñu ngi fàttali rekk sunu waxtaan wi ci Tamba FM <hesitation> waxtaan wi <hesitation> mi ngi jëm rekk ci maanaam <hesitation> ci liggéeyu projet 4R mi ngay mi ngeen di dégg <breath> projet 4R nag <hesitation> ñi ko maanaam ñi ko ñi ko ornagiser xalaat ko <breath> tay tamit daal di ko di ko réaliser ni ngeen ko déggee nii mooy programme alimentaire mondial <breath> <hesitation> di kuréel bi nga xam ne moo toppatoo lépp li nga xam ne mooy <breath> <hesitation> mooy mbay mi ak <hesitation> dund gi ci adduna bi

kon nag <hesitation> programme 4R ci PAM ci dimbalug fond vers climat <breath> ak tamit dimbalug <hesitation> ndimbalug ci wàllu xarala <hesitation> maanaam ONG <hesitation> Jokalante <coughs> kon nag <hesitation> kii <hesitation> monsieur Mbow <hesitation> prévision : fra météo yi xibaar yi si jaww ji <breath> naka la ñuy naka la ñuy dimbalee <breath> ci wàllu jël ay décisions <hesitation> baykat bi sàmmkat bi aywa nu muy jëlee maanaam décision <hesitation> nan la ko war a liggéeyee <breath> aywa jaarale ko ci maanaam xibaar yi mu am ci wàllu jaww ji décisions yi
<hesitation> <hesitation> <smacks lips> voilà donc loolu mooy li ma la waxoon sànq ba ñu demee léegi ci début nawet bi
waaw
am nañ lu ñuy woowee prévi prévision saisonnière prévision saisonnière boobu mooy xamal baykat bi nappkat bi ak <hesitation> sàmmkat bi ñépp ne saison bii ñu jëm nu muy nar a tëddee ndax saison bu gudd lay doon ndax saison bu gàtt lay doon ndax buy teel a tàmbali la wala buy buy buy buy yéex a jeex buy yéex a tàmbali wala buy teel a jeex ndax dina bëri ndox donc xam nga loolu information capitale la loolu boo ko amee di na mën a jël décision bu mag nga xam ni okey météo de nee na saison bii dina gàtt te ndox bi du bëri su booba booy dem di uti jiwu di nga xam ba façon semence ngay ba variété variété bu gaaw ngay mën xam nga duñ duñ la wax saison bi dafa gàtt taw bi du bëri ngay dem di uti jiwu boo xam ni dafa dafa gudd dafa yàgg su booba daanaka boo bayee doo am dara donc loolu

surtout mooy li nga xam ne mooy moom la ñuy def en début de saison te ñu koy wax prévision saisonnière loolu vraiment dina dimbali pour ñu xam naka la ñu war a taxawee loolu mooy premier point bi
oui
ba ñu demee nag ba ci biir saison bi am ay prévisions yoo xam ne dañ koy def chaque dix jours
<hesitation> <hesitation> chaque
chaque dix jours muy prévision décadaire waa prévision et prévision décadaire yooyu sur les dix jours dafay dimbali <clears throat> <hesitation> acteurs yépp

taw bi pause nii la nar a tëddee ndox mi ndax dina bëri wala dina tuuti su ko defee boog ñu jël par exemple ay exemple ñu ne par exemple <hesitation> suba ak ginnaaw suba dina taw xam nga kooku doo dem di sànni engrais
waaw
sinon da nga koy ñàkk doo dem tamit di naan da ngay dem bayi parce que boo bayee ñax bi day saxaat n' est ce pas wala donc wala ñu ne la par exemple am na yeneen prévisions tamit yoo xam ni c' est c' est des alertes yooyu ay alertes la comme ay messages yoo xam ni météo da koy envoyé relais yépp jot ci man mii dama ciy jot tas ko ci ay di ko envoyé tamit ay relais
waaw
yooyu boo ko jotee ñu ne la par exemple fii ba quelques heures dina taw wala fii ba suba su boobaa yow mi yore sa tool di nga xam noo ciy taxawee waaw jotoon na dal fii ay baykat
waaw waaw
comme projet comme exemple yi ma la jox sànq taw bi ñëw dindi lépp muy benn benn perte boo xam ni ak jamono ji fi ñu toll kenn waratul def genre mbay yu mel noonu loolu donc ci biir saison bi
waaw
ba fin saison chaque fois chaque dix jours dina am message boo xam dana génn prévision décadaire dina am tamit ay ay alertes SMS yu ñuy envoyer yoo xam ni gars yi bu koy baykat bi bu ko jotee moom si boppam dina xam nu muy taxawee par rapport ak toolam bu ñu demee amit ba fin saison fin saison tamit début saison bi ni muy amee solo noonu la fin saison tamit di amee solo ndax bu fekkente ni neenañ la <hesitation> taw bi dina jeex ci par exemple

xam nga su booba mun nga bàyyi ba passé mi octobre nga soog a def say récolte ndax boo ko teelee def nga weer ko ndox mi ñëw taw taw bi ñëwaat muy dem ba am moisissures yàqu nga daal di yàqule donc ay accompagnements yu mel noonu foofu la foofu la information météorologique bi vraiment di dëgguwee en début pendant comme en fin :fre de saison
<breath> sant Yàlla bu baax kon nag <hesitation> di fàttali <breath> <hesitation> wala tamit di xamle <hesitation> xëy na su yàggee tuuti rekk <breath> <hesitation> nañu ubbi maanaam <hesitation> waxukaay bi maanaam téléphone bi <hesitation> ci 33 981 29 <hesitation> 31

<hesitation> ci wàllu xibaar yi am xibaar yi ngir maanaam mën a liggéey <breath> ndax ndax baykat bi <hesitation> war na xaar rekk war na xaar laa bu da mu xaar information climatique <breath> balaa muy ji wala tamit balaa muy góob maanaam récolte bi
<laughs> ah oui kooku moom <laughs> jamono jii ñu nekk nii ak <hesitation> changement climatique bi nga kooku kenn sañatu ko wax dëgg yàlla xëy xëy rekk dem sànni say engrais toog di xaar Yàlla wala xëy xëy rekk nga góob

loolu wax dëgg Yàlla kenn defatu ko looloo tax wax dëgg Yàlla ñu leen di accompagner ci période yépp ci lëkkaloo bien sur ma koy fàttali ak waa service agriculture parce que ñun li ñu yore mooy information bi mooy ñoom conseil bi si boppam

ñoom ñoo koy teg à la disposition de ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooy exploitants producteurs yi

di fàttali mbokk yi <hesitation> ci kanam rekk dinañ ubbi maanaam <hesitation> téléphone bi 33 991 29 31 <breath>

su loolu weesoo xëy na dañ siy ñëwaat rekk <hesitation> yan risques risque mooy moo am <breath> si maanaam baykat bi bañ a déglu

<hesitation> <hesitation> waaw waxoon nañu ko mais mais dañ koy <laughs> dañ ciy
wallaay wallaay
xam nga ba ñu joxoon naala exemple

ñu jox la météo ne par exemple dina <hesitation> dina gàtt nga dem ut sa ji boo xam ni jëndee ko sa lu cher def ci xaalis bu bëri def ko ji boo xam ni cycle long la fekk na saison bi dafa nar a gàtt xam nga kon doo mën a boucler sa sa doo mën a su boobaa sa sa kii bi du mun a boucler cycle bi du mun a mot sa mbay du ñor mu yàq sa lépp mu yàq sa xaalis ba pare doo

xam nga

nga nga jëloo xibaaru météo nga dem fay ay nit pour ñu bayal la sa tool bu dee da nga yor tool bu mag ñu ñëw bay ba pare tourner rek taw bi ñëw ci kawam ñax bi nar a saxaat muy effort perdu wala nga sànni sa engrais bu bëri balaa ngaa pare rekk taw bi ñëw ndox mi yépp yóbbu sa en grais mu daal di tas xam nga wala nga dem ba fin saison nga yaakaar ni taw bi jeex na nga dem góob mu tawaat ci kawam mbir mi yàqu donc da di ay risques yu bëri yoo xam ni vraiment :fa ñu ngi ci te te wax dëgg Yàlla comme ni ñu ko waxeewoon sànq kenn xëyatul kenn waratul xëy rekk ayca commencé dem defi say say activités agricoles faaw ngay jël li nga xam mooy xibaar météo ndax nga mën a limiter risque bi yokk li nga xam ni mooy sa résilience rawatina si si jamono ji nga xam ni changement climatique moo ko dominer bu baax a baax a baax donc informatiuon météo dafa doon loo xam ni wax dëgg Yàlla dafa capitale
waaw kon nag su ko defee tay jii fi ñu toll nii tay fii ci xëy na Tambacounda wala tamit ci Sénégal comme que dañu jàpp ne <breath> waa xam ngeen lépp <laughs> xam ngeen lépp li war ci wall walla tamit lu gën a